Abantu bahlezi emhlanganweni yokuxoxisana ngendaba zempilakahle. Kulowesifazane okhulumayo, lowesifazane olaleleyo. Kulabanye ababili abesilisa abalaleleyo izinto ezixoxwayo.

Umuntu wesilisa ukhelela amanzi esigubhini esebenzisa isikotsho. Abantwana abangabafana abanengi bamile eceleni kwakhe babukele indlela azikhelela ngayo.

Umuntu wesifazana okhathazekileyo ,usula izinyembezi emehlweni akhe esebenzisa izandla zombili, ngelembu elimhlophe. Ugqoke ingwane emnyama ekhanda lakhe.

Umgwaqo ongena endaweni elegedi eliphakanyiswayo, emgwaqweni kulomuntu wesifazane ohambayo ,esibhakabhakeni kulamayezi amhlophe agubuzeleyo

Amagabha amabili amancane awomuthi wesikhwehlela owokwelapha abantwana. Eceleni kwamagabha kulamabhokisi amabili lapha okufakelwa lowo muthi.

Ibhokisi lamaphilisi okwelapha imikhuhlane ebangelwa ngamagcikwane. Kubhaliwe ebhokisini ukuthi phakathi kulamaphisi angamatshumi amahlanu lesithupha.

Iqembu labantu abahlezi endlini yokumelela. Bahlezi ngokulandelana bemelele ukuthi babonwe ngudokotela kumbe umongikazi. Omunye uphethe umntwana oleleyo abanye baphethe amabhuku.

Uphawu lwenhlanganiso yabomongikazi lababelethisi baseRwanda. Uphawu lolu lugoqela izithombe ezidwetshiweyo ezabantu abane ababambanise izandla.

Indoda ihlolwa amazinyo ngu dokotela wamazinyo. Udokotela ugqoke isikipa sombala wesibhakabhaka. Kulabanye odokotela abamileyo abakhangeleyo udokotela esebenza.

Ijaha lihlezi esitulweni esibomvu. Ijaha lihlolwa amehlo ngudokotela wamehlo. Udokotela wamehlo usebenzisa umtshina omkhulu ukuhlola amehlo.

Abantu besifazana abaqhiyileyo bahlezi phansi emkhankasweni kwezempilo womphakathi. Umuntu wesifazana ogqoke isikipa sombala wesibhakabhaka ukhotheme ubanikeza ukudla.

Abantu belizweni laseRwanda bathakazelela usuku lwengculaza. Bakwenza lokhu ngokuhlangana endaweni eyodwa lapho okulabantu khona abayabe begida abanye behlezi bebukele. Abagidayo kuhlangene abesilisa labesifazana . Bagida ngokuphakamisa izandla.

Izandla zomuntu onsundu ezichola amahlamvu. Ngaphansi kwezandla kulogodo olubaziweyo, olumanzi kwelinye icele. Ngaphansi kwalologodo kulesamende esiqinileyo esakhiweyo.

Isihlahla sesithelo semango esingela zithelo silamahlamvu aluhlaza lamanye amalutshwana awomileyo. Ngemva kwaso kulendlu elezitina zombala obomvu.

Isihlahla senhlaba esimile eceleni kwelitshe. Silamahlamvu aluhlaza alamachatha amhlophe , eceleni kwaso kulezinye izihlahla ezimilileyo ezilamahlamvu aluhlaza.